Maashinoota yoo jennu, fakkeenyaaf maashinoota teknoolojii ammayyawaa amma dhufan kanneen akka maayikirooskoppii ta'uu danda'a. Kun maashinoota keessaa tokkoo dha.

Dhugaatiiwwan yoo jennu, waantota alkoolii qaban ta'uu danda'a yookaan bishaan kanneen akka lallaafaa garaagaraa kookaa ispiraayitii, faantaa kunniin dhugaatii jedhamuun waamamu.

Oomishaalee supermarkeetii yeroo jennuu meeshaalee gosa garaa garaa bakka tokko irratti walitti qabame yoo gurguramu oomishaalee supermarketii keessatti argaman jechuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf waan akka lallaafaa achi keessaa argachuu dandeenya.

Nyaata yoo jennu wantoota dhalli namaa jiraachuuf itti fayyadamu keessaa tokkodha. Fakkeenyaaf gosoota nyaataa yoo waamuu barbaanne marqi nyaata keessaa Isa tokkodha.

Oomishaalee suupermaarkeetii yeroo jennu, wantoota faabriikaa keessatti hojjetamudha. Gara suupermaarkeetiitti dhufanii gurguraman kunniin oomishaalee suupermaarkeetii jedhamu. Fakkeenyaaf wantoota akka lallaafaa, koshoroo ta'uu danda'a.

Meeshaalee manaa kan jedhaman meeshaalee mana keessatti itti fayyadamnudha. Fakkeenyaaf siree ta'uu danda'a. Sireenis ciisichaa kan nu fayyadu yoo ta'u, meeshaa manaas jedhamee waamama.

Dhugaatii yoo jennu haala gara garaan ilaaluu dandeenya kanas kan alkoolii qabanii fi hin qabne jennee addaan baafachuu dandeenya. Dhugaatii alkoolii qaban yoo jennu, biiraa fi araqee akka fakkeenyaatti fudhachuu dandeenya. Dhugaatii alkoolii hin qabne immoo dhugaatii lallaafaa fi bishaan fudhachuu ni dandeenya.

Kuduraalee fi muduraalee; Kuduraalee fi muduraalee yeroo baay'ee mana keenya keessatti itti fayyadamna; yookaan nyaataaf oolchina. Fakkeenyaaf wanta akka shunkurtii, timaatimii fi kan kana fakkaatan kuduraaleefi muduraalee jennee waamuu dandeenya.

Meeshaalee manaafi waajiiraalee yoo jenu, meeshaalee manaa faakkenyaaf kan akka Sirree, TV, Teessoo, wantoota Buunaa itti dhugnuu, waantoota nyaataa itti nyaannu kunnen meeshaalee manaa jedhamuu. Meeshaalee waajiiraalee yeroo jenu meeshaalee akka Qaalamaa, Dabtara kannen meeshaalee waajiiraleetti.

Faashinii , Faashinii wanti jedhamu wanta haarowa ba'u (wanta haarowa) dhufe yoo agarru wanti kun faashinii dhaa jechuu dandeenya. Fakkeenyaaf ani huccuu haarowa ba'e tokko kan bara 2017 yoo uffadhe, wanti kun faashinaa jedhama.

Miidiyaa hawaasaa yoo jennu miidiyaaleen gara garaa biyyoota keenya keessa ni jiru. Fakkeenyaaf miidiyaa OBN , OBS ,ETV, LTV kunniin miidiyaa hawaasaa jedhamuun waammamu.

Kun meeshaalee suupermaarkeetii yoo jedhu, waantoota ilmi namaa jiraachuuf itti fayyadaman kanneen akka zayita, nyaata daa'immanii kunniin suupermaarkeetii keessatti ni gurguramu. Achii argachuu ni dandeenya maarree oomishaalee suupermaarkeetii jedhamuun beekamu.

Kuduraalee fi muduraalee yoo jennu wantoota dhedheedhii osoo hin bilcheessiin itti fayyadamnu keessaa tokkodha. Fakkeenyaaf kanneen akka qullubbii, muuza, burtukaana papayaa fi kan kana fakkaatanidha.

Dhugaatiiwwan. Dhugaatiiwwan yoo jennuu fakkeenyaaf bishaan dhugaatiwwan keessa tokkoo dha. Dhugaatiin alkooliwwan garaa garaas kan of keessatti hammatuu dha. Dhugaatiwwan wantoota nama macheessanii fi hin macheessine kan of keessatti qabatuu dha.

Mannen dhugaattifi mannen nyaataa kan jedhamaan mannen dhugaatti jechuun naannoowwan mana alkoolli, naannoo muuziqaan itti argamuu bakka namni itti taaphatuudha. Mannen nyaataa immoo kan namni nyaataa itti arganuudha.

Miidiyaa hawaasaa yoo jennu miidiyaa fakkeenyaaf miidiyaa OBN, OBS, EBS fi kanneen kana fakkaatan miidiyaa hawaasaa keessatti ramadamu.

Hawaasa fi maatii Hawaasa jechuun iddoo namni baay'inaan itti jiraatu dha. Maatiin immoo iddoo namni muraasni mana tokko keessatti jiraatu maatii jennee waamuu dandeenya.

Amantaa yoo jennu karaa biraatiin haa ilaallu. Karaa beeknu irraa adda baafnee yoo ilaallu, fakkeenyaaf ani hiriyyaa koo Masfin jedhamu haala gaariidhaan amana yookaan itti amana. Inni maal waan ta'eef, dhala namaa waan ta'eef amantaa waan qabuuf.

Elektirooniksii jechuun humna ifaaf ta'uu danda'a. Maali yoo jenne elektirooniksiin humna ifaa yookaan madda ibsaan irraa ka'u yookaan bakka ifaa irraa ka'e sun bakka elektirooniksiin irraa ka'e ta'uu danda'a.

Meeshaalee miidhaginaa yoo jennu meeshaalee mana keessatti yoo galan mana bareechuu danda'an. Fakkeenya waanta akka Soofaa, TV, firiijotaa fi kan kana fakkaatan meeshaalee miidhaginaa jechuu dandeenya.

Hawaasaa fi Maatii yoo jennu, hawaasa jechuun iddoo namni garaa garaa bakka tokko yookaan naannoo tokko jiraatu hawaasa jennee waamuu dandeenya. Maatiin immoo namootni muraasa mana tokko keessa waliin jiraatan maatii jenna.

Siyaasa jechuun namoota aangolee yookiin iddoo bu'oota partiiwwanii wanta siyaasaa tokko irratti yoo mari'atan wanti Kun siyaasa jedhamee waamama.

Faaya jechuun miidhaga (bareeda) jechuu dandeenya. Faaya yoo jennu wanta bareedu tokko yookaan huccuu yookaan mana bareedu tokko yoo agarre manni kun faaya jenna.

Qonna jechuun nama baadiyaa jiraatu yookaan maatii ofii waliin baadiyaa jiraatu. Fakkeenyaaf lafa qabaatee lafa ofii sana qotee gaafa midhaan facaasee irraa fayyadamu qonnaa qotee bulaa jechuu ni dandeenya.

Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa kan jedhaman manneen dhugaatii iddoo namni itti bashannanu alkooliiwwan garaa garaa itti fudhatu. Manneen nyaataa immoo iddoo namni nyaata itti nyaatu, nyaata gara garaa nyaata gosoota gara garaa itti nyaatu itti argatuudha.

Arkiteekcharii fi ijaarsa yoo jennu nama barumsa baratee waa'ee mana ijaaruu, gamoo ijaaruu, dildila gara garaa ijaaruu kanarratti nama barate arkiteekcharii jechuu ni dandeenya.

Barumsa yoo jennu mana barumsaa deemnee beekumsa garaa garaa yoo argannee gallu yookiin bakka waa itti qayyabannu tokko barumsa jennee waamuu dandeenya.

Aasxaa jechuun mallattoo yookaan faajii fakkeenyaaf mootummaaa naannoo Oromiyaa alaabaa mootummaa naannoo Oromiyaa irrattii odaan aasxaa jedhamuun beekama.

Geejjibaafi konkolaataa yeroo jennu geejjiba kan jedhu yoo dhageessan ta'e kana dura, geejjiba jechuun biiroo waa'ee konkoolaataa yookaan waa'ee daandii kan ilaallatu kun biiroo geejjibaa jedhama. Konkolaataan ammoo nama bakka tokkoo bakka tokkootti geessuu kan danda'udha.

Kopheewwan yoo jennu bakka naannoo mana kophee, bakka kophee itti hodhan fi kan kana fakkaatan jechuu ni dandeenya.

Beeksisa yoo jennu fakkeenyaaf baankiin Oromiyaa beeksisa qacarrii baase yookiin labse yoo jenne beeksisa jedhama.

Meeshaalee addaa addaa yeroo jennu, Meeshaalee bakka tokkotti walitti qabnee meeshaan Kun meeshaa akkanaati yoo jenne, fakkeenyaaf mana tokko keessatti, fakkeenyaaf suuqii yoo fudhanne, waantonni jiran sukkaara, ashaboo waantota garaagaraa argina. Kun meeshaa addaa addaa jedhama.

Hooggantoota bebbeekamoo jechuun aangawoota bakka guddaa jiran kan biyya bulchan. Fakkeenyaaf, hoogganaan 'Yuunaayitid Isteet Oof Amerikaan' ,pirezidaanti Doonaald Tiraamp jedhamu.

Manaa fi mana jireenyaa yoo jennu, mana jechuun waanta dhaabbataa yookiin hin sochoone tokko ta'uu danda'a. Mana jireenyaa yoo jennu immoo bakka namni sun keessa jiraatu ta'uu danda'a.

Ogummaa fi aadaa yoo jennu ogummaan wanta uumamaan yookaan waaqni namaaf jedhee kenne fakkeenyaaf maqaan koo biaal jedhama ogummaa nama sukkuumuu qaba jedhama. Aadaan mallattoo saba tokkooti.

Hojii jechuun namni tokko hojii dhuunfaa ofii yoo hojjete namni kun hojii dhuunfaa qaba jenna. Namni buraa immoo hojii mootummaa yoo hojjetu namni kun hojii mootummaa hojjeta yoo jennu kun hojii jedhama.

Kopheewwan: Kopheewwan yoo jennu fakkeenyaaf bakka daldalaa daldalaa ta'uu ni danda’a, bakka namni iddoo kophee itti gurguru yookaan bakka hedduuminaan kopheen itti gurguramu jechuudha. Bakki sun bakka kopheewwan itti gurguraman jechuu dandeenya.

Giddugala bashannanaa kan jedhaman fakkeenyaaf manneen akka nyaataa yookaan bakkeewwan dhugaatii yookaan ammoo iddoowwan tuurizimii garagaraa fakkeenyaaf gaarreen Baalee fudhachuu dandeenya.

Qonna yoo jennu namni baadiyaa jiraatu tokko qonna ni qota yoo jenne fakkeenyaaf midhaan facaasuudhaaf qonni ni qotama. Maarree namni kun qotee bulaa jedhama. Kun gosa qonnaa yookaan nama qonna qotu jechuu ni dandeenya.

Ogummaan dandeettii ta'uu danda'a. Wanta tokko yoo kalaqnu yookaan yoo uumnu ogummaa ogummaa qabaa namni kun namni nuun jedhee nu waamuu danda'a. Fakkeenyaaf aartiin ogummaadha. Aadaa, aadaa yoo jennummoo aadaan ibsituu saba tokkooti.

Ji'ograafii fi seenaa yoo jennu ji'ograafiin haala teessuma lafaa, haala waa'ee gaarreenii, bishaan, waaa'ee gara garaa kan qo'atudha. Seenaan immoo haala ilmi namaa keessa jiraatu fi waan inni dabarse kan qo'atuudha.

Manneen dhugaatiifi manneen nyaata yeroo jennu, manneen dhugaatii jechuun iddoolee alkoolii yookaan dhugaatileen garagaraa itti gurguramudha. Manneen nyaataa jechuun ammoo iddoowwan nyaanni itti gurguramu jechuudha.

Amantaa yoo jedhamu, ilmi namaa wanta nabsee ofiitiif jedhee rabbii ofii yookaan waaqa ofii itti amanu, amataa jedhama. Kunimmoo yookaan immoo nama tokko yoo sirriitti amanan ta'e namni kun amanamaadha jechuu ni dandeenya.

Dhugaatiiwwan, dhugaatiiwwan jechuun fakkeenyaf lallaafaa garaa garaa ta'uu danda'a yookan dhugaatii alkoolii ta'uu danda'a. Dhugaatii lallaafaa yoo jennu kanneen akka faantaa, ispiraayitii yookaan mirindaa fudhachuu dandeenya.

Hawaasaa fi maatii jechuun hawaasa jechuun iddoo maatiin garagaraa bakka tokkotti jiraatu hawaasa jedhamee waamama. Maatiin immoo namni muraasni mana tokko keessa yoo jiraatu maatii jedhamuun waamama.

Arkiteekcharii fi ijaarsa jechuun nama fakkeenyaaf siivil injiineriingii irratti barate tokko arkiteekchara jennee waamuu ni dandeenya. Maaliif yoo jenne namni kun waa'ee ijaarsaa barate.

Meeshaalee manaa fi waajjiraalee kan jedhaman fakkeenyaaf meeshaalee manaa waamuu dandeenyu keessaa tokko tokko: daawwitii, meeshaalee buddeen irratti nyaatan waamuu ni dandeenya. Meeshaalee waajjiraalee kan jedhaman barruulee garaa garaa fakkeenyaaf teessoon meeshaalee waajjiraa keessaa tokko.

Elektirooniksiin wantoota suphaa moobayilaa keessatti argaman ta'uu ni danda'a. Yookiin meeshaalee garagaraa fudhachuu dandeenya isaan Kun immoo meeshaalee elektirooniksii jedhamu.

Meeshaalee miidhaginaa jechuun meeshaalee ittiin babbareedan yookaan ittiin of miidhagsan fakkeenyaaf meeshaalee akka kuulii kan jedhaman kan ittiin nyaara of miidhagsinu meeshaa miidhaginaa jedhamu.

Bineensota manaa fi alaa yoo jennu, bineensa manaa yoo jennu fakkeenyaaf saree fudhachuu ni dandeenya. Sareen madaqee nama wajjin mana keessa nama wajjin jiraachuu ni danda'a. Akkasumas bineensa alaa yoo jennu immoo kanneen akka waraabessaa, illeettii, leenca, qeerransa fi kan kana fakkaatan bineensa alaa jechuu ni dandeenya.